Hetsika anankiray fampiratiana sangan'asana mpianatra sy tanora teo amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Naranty sy nahantokantona tamin'ny "raphia" ireo sangan'asa ireo ary tao anatin'izany ihany koa dia nisy fiofanana fanaovana sary izay notarihana mpitarika tanora ihany koa.

Saina anankiray an'ny fikambanana ve sa an'ny firenena. Misy kintana fotsifotsy eo afovoany ary ny tokontany dia miloko manga tahaka ilay lanitra ao aoriana izay miloko manga ravahana rahona mety hoe volondavenona fa toa fotsifotsy ihany anefa.

Resaka matso hita eny Mahamasina rehefa fetim-pirenena na mialohan'ny fetim-pirenena, hatrehana vahoaka maro dia maro. Eto izao dia misy ireo olona izay mandeha amin'ny kodiaran-droa, manao akanjo fotsy izy ireo, ary mazava ho azy misy aro ny lohan'izy ireo.

Biraona sampana iray eo anivon'ny ministerann'ny fanabeazana mifanila amina toeram-barotra lehibe anakiray eny analakely eny, misy olona mifamezivezy ary ihany koa fiara amin'ny arabe.

Akoholahy misy sanga mena ary ny volony dia miloko fotsy sy mainty mifangaro, mijoro eo an-tokotany vita amin'ny simenitra ary ao anatina gadra vita amin'ny vy izay miloko manga.

Firavaka fatao amin'ny tanana miloko fotsy sy volontany. Mipetraka eo ambonina fitaratra fivarotana izay misy firavaka maro samihafa amin'ny loko isan-karazany eo ambany ary eo akaikiny dia misy harona plastika anankiray tsy misy loko.

Sambosa, katilesy ary ovy endasina, samy manana amin'ny vidiny avy ary voasoratra izany amina taratasy fotsy sy penina mangamanga. Eo ankilany kosa misy dibera izay varotana amin'ny vidiny telonjato ariary ny antsinjarany.

Olona anaty efitra fampirantiana, izay eo anolohana lahatsoratra misoratra lehibe : ny anankiray eo ankavia ary ny anankiray eo ankavanana kosa. Misy ihany andinindininy maro samy hafa izay kelikely kokoa. Misy karazan'olona manolohana ny sary : misy ny lehibe, misy ny tanora, fa ny afaka tenenina dia hoe maro no liana.

Firavaka maro loko sy isan-karazany. Misy vita amin'ny voan-javatra, misy vita amin'ny tandroka omby sy ny akoran-driaka. Misy loko mavo, maitso, mena, volontany, fotsy. Ny ilany kosa dia misy karazana kitapo vita amin'ny rafia sy vita amin'ny hoditra dia samy manana ny lokony avy avokoa.

Ireto ravi-mangahazo ireto dia mampahatsiaro ahy namana anankiray izay tena tia ravitoto sy henakisoa ary indrindra moa raha ampiana ranom-boanio kely dia tena aoka fotsiny hoy izy ary miaraka amin'ny lasary voatabia.

Itỳ rojo izay misy vatony tahaka ny endrika fo kely sy akorandriaka mitambatra itỳ dia mampatsiahy hira ilay hoe : ankoso-bolamena, mamiratra jerena, satria tsy fantatra ilay izy na tena volamena itỳ izao na lokony fotsiny.

Ny fitafin'ity tovovavy ity dia mampahatsiahy ahy ny fotoana tany an-tsekoly izay manao ireo fanamiana isaky ny latsinainy sy zoma. Mainty na manga ny ambany ary fotsy ambony. Mitondra kitapo mainty izy eo amin'ny tanany ankavanana ary manao kiraro fotsifotsy, eny an-dalana izy amina arabe vita rarivato.

Fitaovam-pianarana na fampiasan'ny olona miasa anaty birao na olona izay mitondra taratasy matetika satria fanisiana na fitoerana taratasy izy ireto, samy manana ny lokony maro isankarazany ary samy manana ny endriny ihany koa arakaraka ny habetsaky ny taratasy izay tiana hatao ao anatiny.

Izaho manokana dia mbola tsy nahita biby tahak'ity, fa ny fahitako azy dia tahaka an'irony ondry sy osy ireny satria izy dia miloko fotsy ny volony, ary ny tandrony dia mioringorina izy anankiroa.

Mpianatra mianatra an-tserasera ao anaty efitra anankiray. Misy ireo mitondra solosaina fa misy kosa ireo izay manoratra amin'ny kahie toy ny mpianatra hafa rehetra ihany koa.